Hayisani misileyn nu be7izaythathogidiko issi adey haniko asatas hathe duqishe dizayisa be7anawu danida7os ika kushen ayiwazeko oyikidi des

Hayssappe bollan dizza missilan nu beizayssa giddiko gamo ciimataranne issipporte fedireshinne halapera issi bolla shiqeti eqqidi issi issas saroteththa immishe dizayssa be7os.

Haysape bolan de'iza misilen nuni be'izasato gidiko daro asa mayberesebeta issi bola shiiqetidi sibseba oothiza boota beses izanka asayka ha'ika dees.

Hayssa misilan nuni be'izayssatho gidikko asati dakkamata maadanas sigajarane hara wazara shiishshi ekki yiidinne issi bolla eetas immanas shaakki shaakki woththidayssa be'anaw danda'os.

hayssa misila bolla tani be7ashe dizayssada gidikko asay mirca qisqesas be dere be dere biidi mirca qasa qasishe dizayssa bessees hessanka issi addey asara nashshishe dees

hayssafe bollanniza misilan nuni beyizayssatho gidikko asati issi bodala shiiqeti eqqitinne prosekte workishoppe silxana ekkishe dizayssa beyanaw dandawoos oydeykka booththikko

hayssabe bollan diza bisila nu beyizay ssaatho gidikko ichahu asati issi bolla uttidi wuyiyite zore soretishe dizayssa beyanaw dandawoos issi naykka haasayishe dees

hayssafe bolla diza misilan nuni beyizayssatho gidikko daro asati chigine tokkanaas olla bookkishe dizayssawanna be'anaw dandawoos bootaykka daro meeggizayssi eretees

hayssafe bolla diza misila nu beyizayssada gidikko gammu zoone giddon meto bolla wodhdhida asas maadduha asay shiiqetidi immidayssa bessees heta guye baggarakka arbamince katama asadere hinxay dees

Hayssafe bolla diza misilan nu beyidayssada gidikko daro asati shiiqeti eqqidi ooththo gubinite ooththishe dizayssa bessees heetikka gaammo asa gidoyssa dinguza beyidi ero dandawos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gaammu limate mahibere biiroy dizayssan asaykka sinthe baggara eqqidi dizayssa beyanaw dandawoos.

Hayssa misile bolla nu be'izayssidan gidikko Gamo cimma asatti issi addanna gabbe mayzidi ba sinththen uttissidi woththidayssa be'os. Issi addeykka oroththo oykkidi immanan dishshe de'es.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko kaammu bahile afila shuraabe maydinne issi addey uttidi sinthera haasayishe dizayssaranne hanko hasay haska guye baggara diyayssa beyanaw danda'oos.

Heysape bollan diza misilen nu be'izasato gidiko daro asati wogolo bola uthidi dizaysa be'anawu danda'os eetapeka issi na'ay kaameran giza maasara oykidi eta denthishe de'es.

Hayssafe bolla nu be7izayssada gidikko indiya addiyawanna hokkada bonchada kushe meecisizayssa bessees. Hayssika gaammo wogan diza wogakko.

hayssafe bollan diza misilan nuni beyizayssada gilekko daro asati issi bolla shiiqeti eqqidi gita shuchcha garsen dizayssaranne taarikaawi boota gididayssa be ishe dowos

ha misila bolla nu be ishe dizayssada gidikko shuchcha doore matan qashe indinaya eqqada dizayssa bessees guye baqqarakka maskoote do7ettidi dizayssa be ishe dous naiyakka azazanidada qashe dawus

Hayssa bollan diza misilen nu be'ida iza issatho gidikko heezzu ee oyddu indoti ba bolla aykko niqisatetho xaafi xaafidinne diza issanna beyanaw dandayoos. Issi nayes woykko hanko san ayfe karen.

Hayssafe bollan dizayssan dobeyzayssatho gidikko daro asati shiiqeti gidinne dizayssa anna beyana dandawoos heytikka ahikko ba7aale punchise dizaada goosonna.

hayssa misi laannu beyizayssada gidikko keeththeti shiiqetidi dizayssanne dugethe wadhiza derjay dizayssa bessees hessafeka daro asay issi bolla shiiqeti dizayssa bessishe dees

Hayssappe bollan diza misilan nuni be'izaththo gidikko ze habesha zeena giza zeena chaanaley issi bo'a adde dayssa gisho haasa'anas tana nangite gishe de'es.

Hayssappe bollan de'iza misilan electronics mangistte oosota ooththanas besiza woyiyotte ooththida asatti shiiqettidii issi bolla eeqqiddi paranjjara potto dendishe dizayssa besses

Hayssappe bollara diza misilan nu be'izayssa gidikko timirte ministere armmay uttidi de'es. Garsse baggarakka fana dijitale gizays amaraththoranne ingilizeththo pidaalera xaafetidi dees.

hayssa misilan nu be7izayssatho gidikko ooratha oorathi kiza xuufe guye baggara wothidi demmeqe mokkoinenti haasayishe dizayssawanna beyanaw danda7oos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko addisaba katamay oyddu misilera qallaxettidinne uttides hessafeka nam7ati wucce dereda goosona

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko afirika yuunene addarashe giddon wuce addey eqqidi nashshishe dizayssa bessees

Haysape bolan diza misilan nu be'zaysadan gidiko addisabeba katama lo'atetharanne wozgidi osettidan besishe dees hesanka oyddu misileti betishe dosona.

Hayisafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko gaazexay beettees gaazexa bollaka amaratho xuufeti daroti uttidosona eeta giddofekka issi nay dees

Hayssape bollan diza misilan nu beyidayssatho gidikko issi baqara gugile armay dees issi baqara qaseka hulettishi hayazxene maarotetha laytha xuufey dees afara gaaney dees.

Hayssafe bollan dize misilan nobe izayssatho gidikko arsenaley xoonidayssa qamma asay shiiqeti kezidinne ba ufayssa wanna addebaabayen kessishe dizayssawanna beyanawu dandawoos.

Hayssappe bollan diza misilan nu beyiza issadan gidikko guye baggara karetha qalamen diza iqa bolla tii pidalay xaafettidi uttidi diza issa bessees.

unka hayssa misilan nu beyzayssada gidikko asati shiiqeti uttidi sibseba giddon kushe apadenthidi uttidayssa bessees hessaka bessiday faana digital gizara miidiyakko

Hayssappe bollan diza misila nu be'izaysatho gidikko haysaan mabrate poletaranne ogera beetishe dees izappeka issi bagaara barzaape miththati beetishe dosonna.

Hayssape bollan diza misilan nuni be'izayisato gidiko ichachu asati issi bolla shiqeti eqidine mabirate shubo efiza keththa kethetida keththe marco keththa garissan eqizayssa be'os.

Hayssan bollan diza misilan nu be'ido giddikko, dinggamo hayle mamancca masarata limateta oolla asati yidi ootsiza asati eqqidi pooto tendishe diza be'oos.

Haysape bolan diza missilan de'izaysato gidiko issi kilo mazaniza mashiney eqidi dizaysanne garsa bagara elektirike masimare osetidi kewan ketu kesiri kefor gidaysa be'os.

Haysape bolan nu be'idaysadan gidiko makina gigisiza asati makina garsa geli iski utidi makina bayadishe dizaysa beses gomaka gesha bagara kesirosona.

Hayssa misilan beettizayssatho gidikko maashiney ehidi shubo sa7an wothin addey shubawanna dafi dafi birshishe dizayssa bessees. Hessa bollaka afa baggara maashiney oykkides.

Hayssa misilan nu beyizayssada gidikko chayna adara itiophiya adara aykkoazi duge issi bolla gaxamishe dizayssa bessees iza gaxamanaska xeelishe dees.

hayssafe bollan diza misilan nu beezayssada gidikko eletirike gigisiza asay issife yiidinne elektirike giigissishe dizayssa bessees eetikka bees xinqaqe mayo mayidosana

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada kidikko awappe wolqa ekkidenne koronten laammiza iqay uttidi dizayssanne nifaasepe qaseka koronte medhiza iqay dizayssa be'oos

hayssa misilan nuni be'ishe dizayssada gidikko soolarey meseretey limaatey issi bolla shiiqettidi dizayssa bessees wora giddon gididi maburate asas gaththanas uttidayssa erisees

Haysa misiliya bollan ta be'ashsha dizzoge kareththa koththezza mayidda oridde adde uththidi xuffe xafishe de'es iza sintha issi bagara mobile uththidi de'es.

Haysappe bollan betiza misilan beyizaysada gidiko Giza bottan asay uttidi bagay tuke bagay bira uyishe dizaysa beses astanagajiyaka qaxashe dawus

Hayssappe bolla baggan diza misiliyan diza issato giddiko kaththa mizanne usha uyida issoyi lo'iz issoyi be'anwu danidayos sohuwanika de'ida oyiddeti lo'anawu danidayisona

Haysape bolan de'iza misilen nuni be'izasato giddiko daro mangiste keetha oosanchati shiiqethi issi bola uthidi issipe siltena ekishe dizaysa beses.

Haysa misilean betizi banan eqiza asai gidishin izakka nusi telegram qixa kalite giza melekite Wothides izakka liyu gidida wodudurey dizaysa erses

hayssafe bollan diza misila lupheizayssada gidikko atobeqqele doqa kuntay gebiwoche xifeteso halafey uttidi belaggara dizayssa bessees deyta sinthenka komputerera waraqatera dees

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addedayssi ziiza karde oykkidi eqqidi dizayssawanna beyizayssa be7oos issi shi bira aleme wanca beyana mela gizayssa

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko ushshanne katha miza soy dees issi baggarakka issin deya bena kammada uttidayssa bessees

Hayssafe bollan diza misilan nu be7izayssada gidikko cuway uttidi cuyishe dizayssaranne tukke soya bessees tukke soya giddonka telebiziney dizayssa bessees.

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssatho gidikko wode piite woykko sintha bagqas bira minjana mela niqdebankey erisishe dizayssawanna beyanawu dandawoos indiyakka biraoykkadus

Hayissanni nuni be'izayisaththo giddikko ineho Giza barinna irissitoranitteyi dizayissawana be'anass danida'osi .

Haysape bolan de'iza misilen nu be'izasato gidiko ambulance gidon isi inda uthadane dizaysana qaseka ambulance gidonka hargetiza asi dhiskiza algay beetes.

Hayssappe bollan diza misile be7izayssa gidikko poolisethi zo7o zo7o maa7uwa maa7idi besiraatheera eqqidi dizayssa bessees; eethappe guye baggaaraka ambbulansse makiinadan hara maakiinadan eqqidi de7eesika beeththees.

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko tama adegay medhetikko teqqiza asati ba maya mayli haaththe ekiydi qoolishe yeddizayssa bessees issineyakka indoko

Hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssatho gidikko issi addey saketidi ichi dizayssananne nam'u addeti iza maattanas eqqidinne oothishe dizayssa beyanawu dandawoos.

hayssafe bolla liza misilan nu beyizayssada gidekko gitaa kaamey eqqidi dizayssa peyanawu dandawoos ikka tamatohyssanas medhettidayssa gididayssa eranawu dandawoos

Hayssa misilan lube izayssatho gidikko gita gita asati shiiqeti uttidinne issi bolla kath mishe dizayssa beyanawu dandawoos eetappe heedzdzatikka issi mala mayo maydosona

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko issi gita fooqe keeththe moskote baqqara aykkowazi kare kezidinne dizayssawanna beyanaw dandawoos ikka kezikko

hayssafe bollandiza misilan lobe izayssatho gidikko issi gita addarashe giddon poolise asati issi bolla uttidi silxena ekkishe dizayssa beyanawu danda7oos oydeykka mule zo7okko

Hayssappe bollan diza misilan nu beyiza issada gidikko sinthe baggara xidate ootho wooththiza heezzu asati uttidi diza asaranne guye baggara qasseka adde xibbaqati diza issa bessees.

Haysa misiliyan nu beyizaysadan giddikko oge keththa dizza haththe biza bota besishshen de'es dugge bagarakka poleranne derejara betteshe de'es.

Haysappe bollan diza misila nun be'ishn daro asat issi bolla eqidinne ba sintha ha zarid eqid dizaysa beyanaw danda'os, eta guyeraka dizays Gita pabirkada ges.

Haysa nu xeeliza misilen daro asati shiqetid eqidinne issi adappe sigishe dosona ha bagara eqida adey karetha kooteranne qobera mayidi de'es,hankoysati qasika ambasadere mayidosona

Haysappe bollan diza misila nu beyizaysa gidiko wolayta soodo adde nayta aqo kifile besees. Hessika wolayta soodo giddon dizaysako.

Hayissape bollani diza misileza betishe diza gidiko burro kexetishe diza bessesi he giddonika indiya eqada siminito bokayashe dawusu

Hayisappe bollan diza misile nu beizayisa mala gidiko karetha masire ketha oyide eqidi dizayisa mala beanawu dandayos iza mataraka sa'an ixetida minxafe des

hayssape bollan diza missilan lube izayssatho gidikko wulayta giddon diza gutara giza gita addarashe keeththay dizayssawanna beyanawu dandawoos sinserakka heetzthu additi eqqidosona.

hayssafe bollan diza misila nuni beyizayssatho dikko gita fooqe keeththay eqqidinne dizayssaranne sinthe baggara qa mithati dizayssaanna beyanaw dandawoos

hayssabe bollan diza misilan nuni beyizayssatho gidikko mangiste masaraso keeththe gita gita fooqeti dezayssawanna beyanan dandawoos gibba giddonka zabana keeththeranne issi gashshe makineera beettosonna

hayssafe bollan diza misila nu be'izayssada gidikko reezorte misilay beettishe dees giddonka addabaabaye dizayssan parati eqqidi dizayssa be'oos

hayssa misilan nu beyizayssada gidikko oyddu asati sinthe baggara uttidi dizayssaranne guye baggara qa daro asati issi keetha giddon uttidi sibseba bolla dizayssa be'oos

Hayssabe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko wolayta sooddo tekno gibbe kaafe misile beettes issi addeyka ha yiishe dees.

Hamissafe bolla diza misilan nu beyzayssada gidikko federaale pirde keeththa korporeshoney pooqe keeththay gitay eqqides issi isi baggarakka itiophiya bandiray duge hiixettidi dees

Hayssafe bolla diza misilan wucce zeeqataranne itiophiya asatara issi bolla shiiqetidi bootettida ooththo gobana ishe dizayssa bessees sinthe baggara dizayssikka wucce asekko.

Hayssafe bolla diza misilata dube izayssada gidikko heedzdzu kameti issi bolla eqqidi dizayssa bessees eeta matarakka issi addey bishe dees.

Hayssappe bolla diza hayssan nu be'ishen Xilawun Kebederanne hanko asatara issi bolla shiiqetishinne eqqidinne diza issanne be'aanaw dandayoos. Kushakka idimidi eqqedosona.

Hayssabe bollan diza misilan nu beizayssara gidikko gita pooqe keeththay uttidi dizayssaranne izamatarakka hara wuronna pooqe dizayssa bessees.

hayssabe bollan diza misilan nufe izayssada gidikko paranjeti shiiqeti eqqidi keeththe keexanas eqqide kessishe dizayssaranne projekta be ishe dizayssa bessees

Hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssatho gidikko daro asati shiiqeti eqqidi dizayssawanna beyanaw dandawos makirofaynanse asa masatosonna heytikka bira asas ammosona.

Haysan nuni beyizaysatho gidikko issi Adey eqidinne indi naytas sertipikette immishe dizzysa beyanaw dandayos. Issi Naya ekadu issinaya buro ekana gawus.

Haysappe bollan de'iza misilen nu be'izayssa gidikon dokitereti hospitale gidon be mayo mayidi giigeti eqidinne dizaysa besses. Maskeka athidinne pestaleka mayidosona.

Hayssappe bollan diiza missilan nuni beizaysaththo giidiko issi inddiya yarane na7a daaro hana mayo mayzashshe diizayssana iizaka maado madashe dishshin hankkora qasse yekkizayssa beoos.

Hayssappe bollan diza misiliyan nu be7izayssi hessadan gidiko arbamincce katama riisemestedadere arbamincce hosppitaale yuuyidi xeelishshe dizayssa bessees. Guyye bagarakka daro asati doosona .

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati issi bolla ha yizayssawanna beyanaw danda7oos heetappeka baggati paaranja gidishin baggati qaska chayna asatakko

hayssafe bollan dizayssawanna nuni be ishin ambulansa makinay guye baggara doyettidinne dizayssaranne qankoseti qaseka gordettidi gede baggara eqqidayssawanna beyanaw dandawoos

hayssafe pollandiza misilan beizayssada gidikko gammuzoone dunguza maydadara chayna asatara ooso sibibinnete tasma matihe didayssa bessees guye baggarakka debukilile rismesteaderey dees

Hayssape bollan diza bisila nobe izayssada gidikko asa suutha duuqidi fistale gidom othidi pessishe doosona inte hessaka naangishe doos gizayssi bollan xaafettidi dees

hayssa misilanbeylzayssatho gidikko teenaxaaba oosho algati karen issi bolla doorettidi dizayssa beyana dandawoos eetikka oorathada goosona

Hayssa misilan nu beezayssatho gilikko empeessa e qaska meeloos nigdisira gizayssaranne he baggara qa beeza giza dumma dumma ooththo keeththay dizayssa beyanaw danda'oos.

hayssafe bolla diza misilan nu beyizayssada gidikko issi addey alga bolla ichidinne suuthi immishedeyssa beyanaw danda7oos izikka haaththe ki7on oykkides

hayssafe bollan diza misilan lube izayssata gidikko nam7u indoti biiro giddon uttidi aawa cima dizayssa oycha oychishe dizayssa bessees aawaykka moolidi uttides

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi paaranjadey pebisigiza ushsha oykkidinne dizayssaranne hanko gaska karetha addey uttidi izara miicizayssamanna beyanaw dandawoos.

hayssafe bollan diza misile nuni beishin issi indiya iskada karetha malo may7ada suuth immishin bessees izi achcherakka hayllande oykkida gashe naay eqqidi dees

Haysape bolan de'iza misilen nu be'izasato gidiko adeti xibabe mayo mayidi uthidi bira taybishe dizaysa beses endiyaka kaameran pooto dentashe de'awus.

Haysa misilan nu be'izaysatho gidikon issi adey karetha koteranne manaxirera aathidi eqidi dizaysa beyanawu danda'osi,iza guyenka hanko asati eqidi dosona.

Hayisa missila bola issi adde nayi eqidi dhawa oge boketidayisa beses eqida nayika lo'o mayo mayidi dizayisi eretes heyisa bolaka erike.

Hayssappe bollan diza missilan nuni xellishin woona bessida potiyo haana ha mata shishidi woththidoson heggetika daaro asati eqqi dizayssa hana be'oos.

Hesappe garsan diza misilen nu be,izasa gidiko daro asti asasi mado imanasi gigetishe dizayisa beyanaw danadayos izappeka issi nayi sigajako

Haysi ogeka wolayta sodon giba gidon issi bota beses heysika asfalte meserete limate sodo gibe gidon diyaysa eretanawu danda'es.

Haysappe bollan diza misilan nu beyozaysatho godiko hathe tubora hathe ehidinne zawa ollan qolishe dizaysanne beyanaw danda'os issi bagara qase rotoy uttides.

Hayssafe bollan diza misilan nupheizayssada gidikko daro asati shiiqeti eqqidi besilke go7ettishe dizayssa bessees issi baggarakka maca nayiya eqqada dawus

hayssan woxxateti shiiqetegidi misarate limaate ooththutawanna gobanashe dizayssa beishe doos yeeta giddofekka issi nay dunguza afila maydi deesi.

Hayssafe bollan diza woreda kabineti qorqoro shammi ekki yiidi izanna oykkidi boto izara issife dendizayssa bessees yoone ooththo jammananas gididayssa erisees.

Hayssafe bollan disa misila nu beyiza hessada gidikko wolaytha katamay beyettishe dees hessanka daro wogita gita keeththeti beyetosona abbefe zeleqeykka dees.

Hayssa misila bolla nu be izayssatho gidikko woxxate nayti shiiqeti eqqidinne dizayssa beyanaw dandawoos heytappeka issi nay dunguzza abila hashshe bolla yeggidi dees.

hayssa misila nu beizayssada gidikko issiyadey karetha koote may7di manaxire aaththidi eqqidayssa bessees guye baggarakka nam7u asati eqqidi xeellishe dizayssa bessees

hayssafe bollan diza misilan nu bezayssadag gidikko dichachu cimati sintha baggara uttidi doosona goy baggaraka daro asati shiiqetidi uttidi dizayssa bessees

Hayssa misilan nu beyizayssada gidekko garment maamarachanna yetimesira maheber gizayssaranne sinthe baggara qaska issi addenay berka duge bishe kiise giddo kushen aaqidi dizayssa bessees.

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko polissey oyidde bolla utidi ha xelishshe dizayissa nuni beyos izikka kushen lo"iza sate aththides

Hayssa misila nu be'iza issatho gidikko marsh bandekiza poolise asati issi bolla shiiqetidinne daro aynate kooshe siisishe yiiiza issa bessees.

Hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko dephu itopphi akiley diita piregas immida misikire waraqata bessees hessika galatayssakko

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko issi gita kifile giddon issi macasiya barka uttada haykkowazi asradashe dizayssa bessees waraqate ba kushen oykkadus

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko pirdeso giddon misikir woraqete issi addey hankoyssas himmi sheedizayssa bessees guye baggarakka pirdeso oydey dees

hayssa misila nu beyizayssada gidikko pooliseti be may7o ma7i uttidi wuyite uzora zoretishe dizayssa bessees eeta giddopfekka issi nay hara aynatey poolise may7o may7ides

Hayssafe bollan diza misilan nuni beyizayssatho gidikko higge higge asati higge tamaridi anjettida asati issi bolla shiiqetidinne eqqidi dizayssa beyanawu danda awus.

hayssa misilaanlu beyizayssatho gidekko issi awa cimay eqqidinne asas haasaya giigissidi asthishe dizayssa beyanaw dandawoos iza sinthenka komputerey uttides

Haysa misila bolla nun beyizaysatho gidikon issi indiya karetha shaasheranne karetha sharbera mayadanne eqada hasa'a kisada hasa'ashe dizaysa beyos.

Hasa misile nu be,ida mala gidiko ayeti kathama gido ke,idinne kathama pitishe dizayisanne beyanwu dandayos etika daroti isilame danatosona

hayssafe bollan diza misilan nuni beyizayssatho gidikko daro asati katama kezidinne pittishe dizayssawanna beyanaw danda7oos hessafeka daroti adte naytakko

hayssa misila nufe ishe dizayssatho gidikko asay shiiqeti kezidi katama geeshishedizayssa bessees guye baggaraka heedzdzu kaamey eqqides sinthe baggarakka ooththon asay doosona

Hayssafe bollan diza misilan nu be7izayssada gidikko iitha wazathi shiqeththidi diza boothan makinay biiththa ekki yiidi qoolishe dizayssa be7oos; hessa giddonkka kafothi doosona.

Hayssape bollan diza misilan nu be7izayssada gidikko daro asati shiiqettidi qoshaasha maxishe dizayssa bessees. Baggatikka makina bolla caanishe doosona. Pude baggaara dizaystikka ekkoosona.

hayssabe bollan diza misilan nu beizayssada gidikko asay issi bolla shiiqeti kedidi katama pittishe dizayssa bessees issi naykka ambasadere maydi giigettidi pittishe dees

hayssafe bollan diza misiley qoshasha makina gididayssanne qoshasha caanidi geeshsha aspalte bolla bishe dizayssa be7oos ikka galal7o cililo makina gidoyssako.

Hayssafe bollan diza misilan nuni be izayssatho gidikko issi makinay kartoone caanidinne ekkidi bishe dizayssaranne izappe askakete baggara haaththey dizayssawanna beyana dandawoos

Hayssabe bollan diza misilan nu beyizayssara gedikko darba asay shiiqeti eqqe dizayssaranne eyti katama geeshshanas pittanas kezidi pitora oykkidi dizayssa be ishe doos sinthe baggaraka qoshasha shiishshiza makinay dees.

Haysape bolan de'iza misilen nuni be'izasato gidiko payda giza metaweka ekanas diza applicatione medhetidaysana nini wothidi go'etana mala beesiza xuufe beetes.

Hayssappe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko naashonal ayde bihiraawi metawoqia iidi mubaarek giidi asa wanna hashshu gaththidees gizayssa bessees.

hayssa misila bolla nu beyizayssada gedikko issi indinaya ciliro shurabe mayada shuraaba bolla fayda leetopphiya giza xuufey xaafetti dizayssa beyanaw dandawoos

Hayssafe bollan diza misilan issi l'iza naadahara hu'e oykkadanne eqqada dizayssawanna peyanawu dandawoos izakka fayda leetopphia giza qoobe aaththada eqqadus

hayssafe pollandiza misilan nu beyizayssata gidikko fayda metta woqiya nu diza soogatho nuus yeddana dandayizayssa bessees heedzdzu qamma giddon gaththandos goosona

Hayissape bollani diza misiza beyiko lapunitho xeqilala miricca araxetida betishe dessi iza kaniche gidoyisaka besesi

hessabe bolla diza misilaan nuni be izayssatho gidikko xilaun kebederanne hanko asatara issi bolla shiiqettidi eqqidinne dizayssa beyanaw dandawoos issi sinatikka kaammo baahila afila maydosona

hayssafe bolla diza misilan nu beyidassada qidikko xilahun kebedera chayna addara issife haasa'ishe dizayssa be'oos yehetarakka hanko baale silxaneti issife doossona

hayssa nu beyizayssatho gidikko issi indiya pilxiginna shuraaphe mayadanne sinthera asi mayke oykkidi eqqin izas haasaya hasashe dizayssabanna beyanaw dandawoos

hayssa misila bolla nuni beyizayssatho gidikko issi chayna addaranne hanko hasatara issi bolla shiiqete gidinne haasayi shedizayssa beyanaw dandawoos etikka haasayizay oge ooththanaw gidanaw dandayees

Hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko dr aabi sawudi pirezidentara issife hamutishe dizayssa bessees itiophiya eidi aykuwazi izaanna bessishe dees.

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssatho gidikko indi nayti shiiqetidinne serkese gizawaza ooththi she dizayssanne banqaletidi salo shirtishedizayssabanna beyanaw dandawoos

hayssa misila beettizayssada gitikko madareke bolla booththa may7o may7ida serkese ooththiza nayti galababaetishe asa bessishe doosona be iza asayppeka issinay bo7akko

hayssape bollan diza misilan nu beyizayssatho gidikko doktor Abiy hara dere mangistera uttidi haasa7ishe dizayssanna beyanawu danda7os eeta guyerakka eeta eeta dere bandiray eqqides

hayssafey bollan diza misilan nu beezayssara gidikko heedzdhu addeti sintha baggara booththa oyde bolla dunguza maydi utti dizayssa bessees guye baggarakka daro asay cimati uttidosona

Hayssappe bolla diza misile nu be'izayssa giddikko issi balesilxxaniya be guye bagara be gardetaranne hemetada issippe yehone gibbe giddo gelishe de'osona. .

Hayssappe bollan diza misilan nu be'izaysada gidiko, xahayera hanko hanko gita gita bale siltanetara eqqidi naashinal ayde gudda be'ishe dizayssa besees.

Hayssappe bollan diza misila nu be'izaththo gidikko paasporte ekkiza metawoqay uttidi dizayssa be'anaw danda'os. Izikka daro daro ayinate shiiqetidi dizayssa be'os.

hayssa misila bolla nu xeellishin issi addey daro asata sinthe raqqidinne tamarsishe dees ha baggaraka asay eetan simmidinne siyishe doossona he nankokpilanka issin deeranne addaraqqiti eyta xeellishe doossona

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko issi indiya hanko indiyo anna aykkuwasa maxaafa bessashe dizayssawanna beyanawu dandawoos addeyka matara eqqidinne xeellishe dhees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati shiiqeti eidenne issi addawanna sishe dizayssaanna beyanaw dandawuus etappeka issi sinati hu7era bo7akko

Haysape bollan diza misilan nu be'izaysadan gidikko poliseti issi bolla shiiqidi utidi silxena ekkishe dizaysa besese etappe issi issinoti qofiya athi beykkona

Haysape bolan diza missilan be'zaysadan gidiko polise abaleti hanko polisetas sildhena imishe dizaysa beses issi poliseyka maygirapone oykidi hasa'ishe des.

Hayssabe bolla diza misilan nu beyizayssada gidikko poolisey halafetaranne hanko baal silxanetara issi bolla shiiqeti uttidi sibise ba sabasabetizayssa bessees.

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssa taqidikko asay hanko asas silxana immishe dizayssa issi baggara poolisey uttidi maastawusha xaafishe dizayssa be ishe doos heetikka

Hayssa misila nu beyizayssada gidikko daro asati bedisa bessen kide uttidi wuyite woykko zoretethawanna olayne giza silkera zoretishe dizayssa beyanaw dandawoos.

Hayssa misila nuni beyizayssatho gidikko tirapike pooliseti makina giddo geli eqgidinne hizbaara haasayishe dizayssawanna beyanawu dandawoos issi addeyka buro giddo gelishe dees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko tirafike pooliseti makina bolla babuzabatire geltishe dizayssawanna beyanaw dandayoos hanko shufereykka matara eqqidi xeellishe dees.

Hayssafe bollan diza misila nu be iza yssana gidikko nam7u pooliseti be biiro giddon eqqidi direyssa bessees guye baggarakka diza asati miicishe doosona.

Hayssa misilan nu xelliyayssadan gidikko daro asati issi adarasha giddo geli shiiqeti uttidinne silxena ekkishe de'iyayssa besses heyssanka sintha baggara aaawa cima cimati uttidoson.

Haysafe bolan diza misilan nu koyizaysatho gidiko boroda woreda kabine adey utidi dizaysa be'nawsu dand'os iza sinthanka pisi giza kompetire dese

Hayssappe bollan diiza miisilan nuni beizayssatho giidiko daaro asati uttidi komppitere bolla asana mazagabishe dizayssarane hanko asay qasseka salpera giido gellishe dizaysa be7anawu danda7osu.

Hayissa missilanni nu be'izayyissaththo giddikko muze canid ayisuza sinththanni daro asayi shiqqetti eqqidinne photo denidizayissa be'os.eta giddonkka hezdzdu macataranne daro adetara de'osona.

Hayysape bollan diza misila nu be7izayssatho gidikko dokter abiynna asay ekki yiidinne afkkaado shiiqettidi dizayssanne bessishe dizayssane be7anaw dandda7oos. Hessapekka hara

hayssafe bollan diza misilan nuni be izayssatho gidikko intoti shiiqeti uttininne nufuro mishe dizayssawanna beyanawu dandawoos eetikka bilxiginna sinde milkita oykkidi doossona

hayssa nu be izayssada gidikko demmeqe mokkonninne addarasha gelishin giddon diza asay izanna eqqidi mokkizayssa bessees muletikka cibcaba izas cabacabishe doosona

hayssappe bolla baqqara diza misila bolla issi baale silixaney haathe atakilite ushshishe dizayssaranne hanikoyssati qaseka xeellishe dizayssara bessees guye baqara diza addeykka

Hayssafe bollan diza misilan nuni be izayssatho gidikko oyddo asati eqqidi dizayssanne issi bo'a addey nam7u asatana idimmidi dizayssa wanna beyanaw dandawoos.

Hayssape bollan diza misilan nu be7izaysada gidikko gaxare asaa shiishi wothididi eetas silxxena asay immishe dizayssa bessees. Sinthe baggara uttida adda buucheyka lo7ees.

hayssafe bollan dizayssa nuri beishin heedzdzu asati eqqidi doosona geytappeka issi nay haasa a haasa ishe dees hankoyssatikka kushey dimmidinne eqqidosona dunguza qoodhen aaththidosona

Hayssafe bollan diza misila luphe yizayssada gidikko kaammozone giddon diza baalisinxaneti issi bolla shiqeti uttidi silxana ekkishe dizayssa bessees issi baggarakka indiniya uttadus

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati yiidinne dunkane giddon eqqida na'eppe kukise giza meteti zabazabanna shammanas xeellishe dizayssabanna beyanaw danda'oos.

hayssan nuni be izayssatho gidikko door abi aymede miicishe eqqidayssaranne garse baggara qaska xuufey intena hashshu gaththiles giza xuufey dizayssawanna be oos

Hayssafe bolla diza misila nu beizayssada gidikko xila7un kebedey mitha tokkanaas be kabinetara issi bolla shiiqettidi bizayssa bessees goye baggarakka daro iza laggeti doosona

Hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko issi macara issi addera itoophiya pirizidentara eqqidi qaala gelishe dizayssa bessees

Hayssa misila bolla nuni beyizayssada gidikko adane c abebey eqqada kentiba adanecaabebe giza xuuufe sinthe baggara dizayssa be oos kuhe baggarakka gita baanarey dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko guye baggara yaa su indashi eqqides sinthe baggarakka gammo cima aawaranne hanko asatara eqqidinne dooso na hessatika kaashe oykies

Hayssa misilezan nu be 'izaysadan gidiko,Tophphiya posta xifete soo asay issi bolla shiiqeti uttidine zora zoretishe dizaysa be'anaas danda'oos. Hessappeka nam'u adati manaxire wothidosona.

hayssafe bollan diza misilan nu beyidayssada gidikko beni wode itiophiya dosiza nu aawati ola meedappe simmishe dendida ota bessees eeti simmida qammay bonchettiza ba7alakka eresees

Hayssa misi laando beyizayssada gidikko nam7u addeti kushen iitiyo post giza xuufe oykkidi manaxire aaththidi itiophiya postasoppe aykko simi minete tasmametidi bessishe doossona.

Hysa misilan nu beyizaysada gidiko etophiya birawi budune kuwase ka'iza nayti kuwase ka'anaw gigetishe dizaysana be'anaw danda'os itika etophiya badira mayo mayidosona

Haysani bollani nuni beyizaysatho gidikon ossintho dereja maxafe gashe naytaysi dizaysa Wana beyanawu danda'osi, iza bollaka abayi gidibe photoyi de'esi.

Hayssappe bolla nuni be'iza issan na'amu misilay dees .Na'amu misilekka bajjaje gizze qashe kaamiya ekkada de'iya issanne asati qassika matan izi giddo ishe de'iya issa bessees.

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko daro asati issibeys be ootho ooto ooththishe dizayssa bessees baggay naggadishe baggay be oge bishe baggay tamarso bishe dizayssa bessees

hayssa misila bolla daro aynate atakilte firafire uttidi dizayssa bessees hessappeka issi nay appile na muuzey dees

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko gaammu baahile dunguza maydi cinchan indetanne addeti issi bolla shiiqetidi uttidi baahila bessishe dizayssa bessees

Hayssa misila nuni beyizayssatho gidikko darho asati shiiqeti eqqidinne makina giddo gelanas giigettizayssaanna beyanawu dandawoos he baggarakka hara makinay dees.

hayssafe bollan diza misila nuli beshin daro qoobeti doossona geeta giddofekka daroti gaammo bahile mayota gidishin issi baqarakka naadayssi eqqedi dees

Hayssafe bollan diza meseban nu beyizayssada gidikko asati shiqetu tidinne silxana ekkidappe guye be sinthen komputere wothi didizayssa beyana dandawoos hessafeka nam'ati inlo issinay attumakko.

Hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko takse makinay eqqidi dizayssanne takse naagiza asay guye baggara eqqidi dizayssa bessees isappeka harawazi dees.

Hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko xeena ekisteshinne indiya kashe na7ees kittibaate marpe catashe dizayssa bessees aayyakka benayyo idimmada uttadus.

Hayssa misselan nu beizayssaththo giddiko issi bo'ara issi huhey dizza adde daysara eqqidi diizayssa be'anawu danda'os bo'adeas qasseka buuchey de'es.

Hayssa missillan nu xelliza gidkko issi nayya teleskkope gizza masarar haho bessen deza waza xelashhshe dawus. Ba kushenkka hara hara massarathta oyqadanne bijama mayada eqqaduss.

Haysappe bolan diza misillan nuni be'zza gidikko holizy gizza asamana ekidi harasso mastawoqiya othishe dizzaysa beyanas dandayos.

Hayssa misilen nu be'iza mala gidikko arba mincce wora giddon be'etshe de'es. Hessankka pude baggara issi lo'iza inddi naa daara eqqada dawus.

Hayssafe bollan diza misilan du be izayssada gidikko daro asati wora giddora dunguza pooxa qoodhen xaaxirinne bishe dizayssaanna beyanawu danda7oos sinthe baggarakka dizaddey

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssatho gidikko issi gashe zuumiya bettashe dawus zuume karserakka gashe gashe barzaafe mithati beettosona izappeka hara zuumiya

hayssappe pollan diza misilan nu beizayssada gidikko dunikaney uttid dizayssanne sintha baggara qasekka maatikka beettees dunikana minotethay beyon erettees

hayssafe bolla diza misiley daro asati gita haaththe garsen eqqidinne dizayssaanna beyana danda7oos eetappeka nam7ati maca gidishin hankoyssati addekko

Hayssafe bolla diza misila nu beyizayssara gidikko bahilawi ba7aaley ponchetishe dizayssaranne eetiqaska be giddon ayku rabushi medhetonna mela pooliseti hangishe dizayssa bessees.

Hayssa nu be7izasaatho gidikko asati gita ugarsen oqqidinne biitta bookkishe dizayssanna beyanaw dandawoos aazis gidikkoka tani erikke.

Hayssafe bollan diza misilan nube zayssatho gidikko afa baggara duge xeellishin gita gita zumati beettosonna zumaska xeeran eqqidi hayssafo ta denthizadey denthides.

Haysan nuni be'zaysato gidiko gashe ec'eriya utadanne ha xelashe dizaysaranne lo'o ayfe mashe dizaysanne be'anawu danda'os.

Haysape bolan diza missilen nuni be'zaysa gidiko asati yidi bira c'gidi dereseygne ekanas digizaysa be'os haysa gidonka nam'u inde naytara hedzu adetara dosona.

Hayssappe bollan nu be'idayssata gidikko tamaretti tamare soho may'o mayidi salafetti eqqidi forme kuntishshe dizayssa besses. Sintte baggarakka Etta forme kuntisiziza addey uttides.

Hayissappe bolani diza misilezani nuni beizaayisadani giddikko ariba mincce kaatama miricca maraxetanasi shiqetidi salippeni diza asa besesi hesa giddonikka irisemasitedadereyi desi

Hayssappe bollan diiza miisila nu bessizaysada gidikko tamareti itophphiya niggide banke sinththan be yuniporme mayidi salapetidi eqqidi dizayssa besses.

Hayisappe bolani diza misilani nuni beizaysadani giddikko hezdzdu asati namu adera issi maccara mirichcha maraxisiza korojora be mayora mayidi uttidi dizayisa besesi

Haysa nuni beyizasatho gidikko gaxare asati issi bolla shiqetidi yidi salpen eqidine mirca karide ekishe dizaysa beyana dandayos. Sinthara de'izara indokko

Hayssappe bollan diza misiley amahara kilile away erettona bootani issilame asatara issi issi macatara shiiqetti uuttidii nashinale ayide keesanas pooto dendishe dizayssa besses

Hayssa misila bolla nu beyizayssada gidikko tamaresoppe tamareti yiidi be mayda yuniformara uttidi aydi kessanas poto dendishe dizayssa be'ishe doosan.

hayssa misila bolla nu beyizayssatho gidikko issi addey yiidinne firma faramishe dizayssawanna beyanaw danda'oos mirca borde asaykka matara dizayssa be'ishe doos guyirakka

Hayssafe bollan diza misilan dube ishe dizayssada gidikko taagese cefoy be dere yiidi mirca maraxanas eqqidi asara salafettidi dizayssa bessees.

Hayssappe bollan deyzza misilla nu beyizzayssa gidikko chencha katama toho kuwasse kayzza naytti issi bolla shiqidi pooto dendizzayssa besses gidonkka barynay dees.

Ha missile bollan diiza missilen nu beizayssatho giidiko cuuce cuuce nayti shiqqeti issi bolla kuwase kaizayssa besses tamareso giibe giddon dess gigetishe dizayssa besses.

Hayissappe bollani diza misilisada nu beyizayisa gidikko namu'u nayiti issiporitte wududure wodadaretishe dizayissa beyashe bessesi ettika issi na'ayi zo'o qobbe issi na'ayi cililo qobe athidesi.

Haysa misilan nu beyozaysada gidiko to kuwase ka'iza nayti meda gelidi kuwase ka'sna gishe sinthe poto issi bolla dendidaysa besses etika bereynara issipe doosona.

hayssape bollan diza misila nu beyizayssara gidikko tohakko waase ka7iza nayti issi bolla shiiqetidinne booto dendishe dizayssanne eeta giddon diissi addey dunguza qoobe wothidi dizayssa beyanaw dandawoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati uttidinne kowaase kaassawanna daggafishe dizayssawanna beyanawu dandawoos eetappeka nam7ati eqqidinne kushe michi didizayssawanna beyoos

hayssa misila bolla nu xeellizayssada gidikko heedzdzu asatawanna shelimate shalamishe doossona eetikka issintho nam7antho yedantho giidi be dereja bolla eqqedosona guye baggarakka daro asaye eta xeellishe doossona

hayssafe bolla diza misila nu be'idayssatho gidikko nam7u too kowaase kaayiza kilebe nayti kowaase kaayishe dizayssabanna peyanawu dandawoos issi naykka tamman issi quxurekko

Hayssabe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko gammu zoone giddon diza toho kuwaase kilebe nayti kuwaase kaa7ishe dizayssa bessees guye baggarakka diza muuze gadey lo'ees.

Hayssabe bollan diza misila nu beizayssatho gidikko kowaase kaaanas diza hospuntho saamenta kaasse midebanna bessishe dizayssanna beyanaw dandawoos.

Hayssabe bollan diza daro asay shiiqetidi itiophiya bandira maydi hamutishe woxxishe dizayssa bessees baxaham daro gidoyssabe dendoyssan qoodokka dandawakko.

Haysan nuni bey'izaysato gidiko daro kuwase ka'iza nayti shiiqetidi issi bola utidi issi mala shurabe maydi dizaysaranne hanko qaska hara mala mawo maydaysati dosona.

Haysape bolan de'iza misilen nu be'izasato gidiko gashe nayti kaa'iza wazi shiiqetidi issi bolla utidi dizaysa be'os mastaweshay aykoy aykoy de'es.

Hayissa misiliyani nu be'izayisatho giko issi orokotiya salo mela sa'appe pude denidashe dawusi. Issi bagarakka issi kethi sa'ayika layima.

Haysappe bollan diza misiliyan nuni beyizasadan gidikko bolla pacce asati uttidi oydey des izaska gomiyi des makinayka karetha makinakko

hayssafe bollan dizayssan nu beyizayssatho gidikko haaththe piza tubboy dizayssawanna beyanaw dandawoos xaaxeti xaaxetidinne uttidi dees

hayssafe bollan diza misilan nu beizayssada gidikko issi itiophiya addara faranje addara safaari koome silxana hanko asas immishe dizayssa bessees sinthera uttida asatikka keete simmidi doosona

hayssa misilan nu beyizayssada gidikko ne tergiza dikkodere wayfa keebile ekkiza isuiche uttidi dizayssa bessees

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko iitiyo telekoome mastaweqa baanerey beettes hessika hachchi guuth bira qodabidi wontos gitazi ooththite gees

Hayssafe bollan diza misilan nu be izayssada gidikko iito telekoomey asafaari koomey asas yetelaye aynnete paakejetawanna bayzanas mastawaqiya ooththidayssa be ishe doos.

Haysape bollan diza misileta nu be7izaysa gidiko nam7u silipereti issi issa bolla uttidi dizayssa besees. Etas guye baggayka boothiko

Hayssappe bollan dizza missillezan nu be'izayssa giddiko wollayita sodo katamayi betteshe deesi hayssankka issi addeyi mottore laggishshe pudde bishshe dizayissi be'etishe deesi katamayika.

hayssa misilan nu beyizayssada gidekko asati makina bolla zo7o wazara ciqa caanishe dayssanne indiya pistalera ayikko wazi oykkada bashshe dizayssa bessee.

hayssabe bolla diza misilan nuni beizayssatho gidikko ayropilane misiley bettishe dees ayropilaneykka bishe dize eqqididize tani erikke gin ayere bolla diza gisho bees

Hayssafe bollan diza misilan nu be7izayssada gidikko addisaaba kathamaa thiraapike poolisethi be mothoreera be mothoreera eqqidi woththadere salamtha immishe dizayssa bessees; asatikka motoreykka dees.

ha misilaan nu be'izayisada gidikko issi adeyi motore gidikko issi addey apaache motore oykkidi biishe dizayssa bessees apaache motorea sinthe baggarakka efita geetettidi xaafettidi dizayssa bessees

Hayssafe bollan diza misila nuni beyizayssatho gidikko asati salafetidi eqqidi dishin biishoftu giza baase makinay eqqidinne sinthen dizayssanna beyanaw dandawoos.

Hayssa misilan nu beyiza hessaatho gidikko issi addey he oyddu kutto tookkidi eqqidayssa beyana danda'oos addeyka giya giddonko dizay.

Hayssa misilan du be izayssa daaggidikko issi addey motore laaggidi bishe dizayssaranne asfaltan guye baggara issi motore kanche dizayssa be oos issi giddo baggara diza mithatikka do'oosona.

hayssafe bolla diza misilan lube izayssada gidikko guye baggara cililo qalamera diza waraqate bolla itiophiyan geetettidi xaafettidi diza xuufa beyoos

hayssafe bollan diza misila lube izayssata gidikko daro gita gita kaameti eqqidi dizayssanne sinthe baggara gaare sugiza nayti dizayssa bessees issi bolla asayi shiqeti eqqidosona

Hayssa misilan nuni beyizayssatho gidikko mennara gibbe giddon daro eqqida kaameti beettosona issi kaameykka ba bolla iqata caanidi eqqides.

Hayssafe bollan diza misila nuni be7ishin daro kaameti eqqidi dizayssaranne sinte baggara qaska asati eqqidi dizayssaranna beyanawu dandayoos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko haaththe giddon diza maashineranne mithara issi bolla dizayssawanna beyanawu dandayoos izappeka diza keeththeya booththa keeththekko.

Hayssa misilan nu beyizayssatho gidikko zo'o xuufe bolla botha xuufera de'es. NOAN giza xuuferanne garssera harati de'osona.

Hesappe bolani diza misilani beizayisatho issi qumu Giza saxinarane gita issi bagara qasekka masikoteyi betishe deesi kifileyi qasi liiza kifilekko

Haysappe bollan de'za misilan nu beyizaysatho gidikon ayat hyper city mall giitta gitta pooqe keethati issi bolla de'izaysanne asati qase gido gelizaysa beyana danda'os.

Hayssappe bollan diza misila nu be'izayssadan gidikko daro attumanne macca nayti paanththanne geela'o nayti dizayssana be'anaw danda'os.

Haysape bolan diza missilan nuni be'zaysadan gidiko katama kethe pirojekteti haysada asas kethe kexidi imishe dizaysa be'ishe dos aqime dakamataska gididaysa eros.

Hayssa misilan nu beyizayssatho gidikko nam'u wuro naa fooqe keeththati doossona eeta matarakka qorqorekeethi dees bootanka sintha baggara simminto koretey dees.

hayssafe pollandizamisilan nubeyzayssatho gidikko keexettidi wuronna gita gita pooqe keeththati dizayssa beyanaw danda7oos eetikka heedzdzakko

Hayssafe bollandiza misilan nu beyizayssada gidikko gita keeththey eqqididizayssaranne sinthe baggara issi aayu cimara kashe naara hamutishedizayssa bessees.

hayssa nu beyizayssada gidikko heetzthu asati eqqidi zora zoretishe doosona eeta giddofekka issi niya maca siyo gidishin nam'atikka attuma naytakko issoy manaxire aaththides.

Heysapa bolan nu be'adaysa gidoko namuu asat eqid mireqa ma'i ma'id waraqate kushiyan oyqid hasayishe didaysa beses. Isniya indo isnoyi adeko.

Haysan nu be'izasato gidiko tamareti computere kifile gido geli uthidi faatana fattanetishe dizaysa beses eeta gidonka maca naytine adde nayti de'osona.

Hayisape bollan diza misilan nu bizayisazon gidiko hisibe woyiko daro asa nibabe botani asayi sheqetidi nibabe nababishe dizayisa beses issi bagaraka nayiti utidosona

Hayisape bollan diza misilan nu be'izasa gidiko itophey asayi shiqetidi issi bolla banere oyikidi eqidi dizaysa beses bagay anibasadere ma'ides

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko daro nayti tamaareso giddon maxaafe kifile gelidi nibaabe nabaabishe dizayssanna be'anaw danda'os; hessapekka bollara daro maxaafeti doosonna.

hayssafe bolla diza misila nu beyizayssatho gidikko katama asa masara keeththa tamaraso tamaretada ass bolla uttidi komputere xaqamettishe dizayssa beyanaw dandawoos

Hayssafe bolandiza misilan nu beyizayssada gidikko qashe nayti tamareson uttidi amarathu timirte tamarishe dizayssa bessees astamaraykka eeta tamarsishe dees

hayssafe pollandiza misila nu beyizayssaytho gidikko darro tamare nayti be timirta tamari ongilinne anjettidi kezana gishe dezayssa beyanaw danda7oos

Hayssafe bollan diza misila luphe izayssatho gidikko kolleje geliza wulay dizayssa bessees wulaykka gitanne lo'ora wodhdhidayssaku

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko issi indiya eqqada sinthe baggara asi haasayeshe dizayssa siyizayssa bessees izakka haasashe dawus mayoykka lo7ees

Hayssafe bollan diza misilan gammu bayra dere tamareso gippe giddon diza tamareta bessees issi tamareykka hamata shigidi eqqidizayssa bessees.

Haysape bolan de'iza misilen nu be'izasato gidiko oge oosetishe dizaysa be'anawu danda'os ogeka oosetidine wurunaysako heesa bolaka asay hametishe de'es.

Haysan nuni bey'izaysato gidiko dozerey bitawana sugishe dizaysaranne issi bagara qaseka motoreygnay motere bola utidi dizaysawanna be'anaw danda'os.

Hayssafe bollan diza misila nu be7izayssada gidikko issi addey motore laaggishe sinthe bishe dizayssaranne hankoysi qaskka bees iqa tookkidi bishe dizayssa bessees.

hayssafe bollandiza misila nu be ishe dizayssada gidikko nam7u baggara diza aspaltey beetishe dizayssanne aspalta giddon heedzdzuneti eqqidi dizayssa bessees

hayssa misilan nuni beyanaw dandayizay issi attedayssi eqqidinne manaxire aaththidinne dizayssaranne goye baggara qaseka oge qita oge dizayssanna beyanaw dandayoos

hayssafe bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko gita makinay biitta tookki ehidi qolishe dizayssanne daro asati matara eqqidi dizayssa bessees

hayssafe bollan diza misilan nuni beyizayssatho gidikko sa7a daaxiza makinay aspalt ogey ootettizayssawanna daaxishe dizayssaranne hanko asati qaseka woga giigissishe dizayssawanna beyanaw daa

Haysan nu be'izasato gidiko oydu asati ichashu asati keethi keexetishe dizana yidi bolla kezidi gobagna'she dizaysana be'anawu danda'os.

hayssafe bollan diza misilan nuu be izayssada gidikko albamince katama minje asay biidi kopaneshe dizayssa bessees eeta giddonka turisteti doosona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko addis abiba katama wuhanna fissaashe halafeti y7arada xifeteso mulay beettishe dizayssa beyanaw danda7oos.

hessafe bollan diza misilan nu beezayssada gidikko arba mince katama kulufo shoore beettees issi baggarakka zokkoy beettishe dees

Hayssa nuni beizayssatho gidikko haaththe wanna sa'a ullo giddofe kessishe dizayssawanna beyanaw dandawoos makinaykka be mashinara yiidinne haaththa wanna saa ullo giddofe kessees

hayssafe bolla nu beyizayssada gidikko boo7e bolla qoobe woththidadey haaththa wanna uyana gish giigettishe dizayssa bessees iza guyerakka keeththa giddon gashe nayti iza xeellishe doosona

Hayssape bollan diza misilan nu beyizayssada gidikko arba mince katama waanna fessashe agelgilote dirijite giddon haaththe tikkidi biza makinay diqqidi dizayssa bessees